Ezi n'enjoki ziri omu kihuumi, ekihuumi nindeeba kirimu ekishashara, ekishashara ekyo kirimu obwonki, kandi nindeeba enjoki zoona zikyetooriire

Nindeeba enju, enju enyuma yaayo hariyo orutookye omumaisho hariyo enju eri k'ekibanda tehomire omu rubaju eri nka diipi y'ente

Nindeeba aha ekanisa mpango munonga omu maisho omusharaba n'amadirisa nindeeba abantu baingi barikutambura nibaruga omu kushaba

Ogu nindeeba ari omushaija ari omu eishamba ry'amajaani arimu naacwa naashoroma amajaani nindeeba enyima ye hariyo hariyo ebikondo hariyo emiti mingi munonga nindeeba ariyo naagyezaho kucwa amajaani.

Ahab nindeeba abaana baingi, hariho omushaija ahekire eshaho omu mugongo. Akwitse burashi ariyo naabahandiika ebimuri aha maisho bajwire esaati za kinekye abandi bajwire ez'obunyarara

Nindeeba omukazi aine abaana babiiri baine efuuka bariyo nibahiga omu musiiri gwa kabeegi nindeeba barimu nibaihamu omwata bakubagara

Aha nindeebaho amanju ndeebaho ezindi toyireti zaine amabaati gakutukura ndeeba hariho ente hariho omuhanda hariho owa piiki yakuraba aha nte ahekire omuntu

Aba n'abantu bari omu katare barimu nibaguza ebihingwa byabo nindeeba harimu omukazi n'abashaija babiri omushaija ajwaire tiishaati ya Manchester n'ondiijo nawe ajwaire tiishaati erikutukura nindeeba hariyo n'ondiijo n'omukazi

Kuri nindeeba hariyo orurembo, orurembo rurimu emotooka nyingi harimu abantu baingi harimu ebimotooka ebihango ebyabaguruka, ebikondo by'amashanyarazi nindeeba ebipande by'aha nguuto nindeeba abantu boona barimu nibetorora orurembo

Aha nindeeba hariho abashaija babiiri bashuutami omu kiteebe omwe ajwire butuusi ondijo ajwire empare ndaingwa boona bajwire ekooti ondijo aine ekibiriiti aha ntebbe bashuutami aha nju aineho amabaati gakuzire

Eki nindeeba n'ekishuushani kya bendeera y'eihanga ryaitu erya Uganda nindeeba hariho entuuha nindeeba ebendeera egi aine erangi eshatu hariho erikutuukura, ayakinekye hariho n'erikwiragura egi n'ebendeera y'eihanga ryaitu